Ishuri ryiza cane yubakije amatafali aturiye isakaje amabati y'umugongo miremire ibiti bisize amabarangi y'ubururu impande yaju imbere yaho hariho ibigega vy'amazi bisize amabara yera.

Ikibuga c'umupira w'amaboko ciza cane hasi hashashe isima nziza cane kandi ikomeye cane ico kibuga giciyemwo imirongo kugira iyo bariko barakina bakurikize amategeko arangwa ugwo rukino.

Ikibanza cagenewe gukarabirwamwo n'abanyeshure canke abandi bantu batandukanye iyo bariko barakura ko imicafu kuntoke zabo kugira ngo birinde indwara zitandukanye zituruka kw'isuku rike.

Inzu ni ni nziza cane yubakishijwe amatafari aturiye, kandi akomeye cane isakajwe, kandi amabati mashasha y'iyo nzu ahantu bubakishije ivyuma ni ho hasize amarangi yera.

Ishure shingiro ryubatse mu buhinga bwiza cane ryubakishije amatafari aturiye, imbere yaho rifise inkingi nziza cane inyuma y'iryo shure hariho utwatsi twiza cane utwatsi rubisi harimwo n'ibintu bizana amamesa.

Ubuzu bwa sugumwe kw' ishure shingiro bwubatse mu buhinga bwa kijambere, bwubakishije amatafari aturiye, impome zabwo zisize amabara y'umuhondo amadirisha yayo azana umuco indani hasi hasize isima nziza cane.

Ikibuga c'umupira w'amaboko, cubatse mu buhinga bwa kijambere, hasi hasize isima ikomeye, hacafyemwo imirongo myiza cane yera, abakinyi bambaye imyambaro ibaranga itukura n'iyirabura, impande yaho hariho intebe nziza cane zicayeko abarorerezi.

Ubuzu bwa sugumwe bwiza cane busize amarangi meza cane bagirira isuku neza cane busakajwe amabati mashasha ubwo buzu bwa sugumwe imbere hariko ibipapuro vyanditseko amajambo.

Ishure ry'intango ryiza cane ryubatse mu buhinga bwa none ryubakije amatafari aturiye ahantu hari ivyuma hasize amabara yera na y'ubururu imbere yaryo hariho ikibuga kinini kirimwo ivyatsi vyiza cane n'ibiti bitanga amavuta.

Ikibuga cy'umupira w'amaboko ciza cyane ni kibuga cyubatse mu buhinga bwa kija mbere kirimwo abakinyi bariko barakina bambaye imyambaro ibaranga bamwe bambaye yitukura abandi bambaye imyambaro yo bwats irubisi impande yaho hariho abaroreetsi bariko barorera umupira.

Ikibuga c'umupira w'amaguru cubatse mu buhinga bwa kiyambere, kirimwo ubwatsi bwiza cane. Rifise urupangu rurerure rwubatse mu matafari ahiye. Harimwo abakinyi bambaye imyambaro ibaranga barikumwe n'umumenyereza ariko abaha impanuro.

Ubuzu bwa surwumwe k'wishure ishingiro bwubatse mu buhinga bwa kijambere bwubakishije amatafari aturiye, impome zabwo zisize amabara ameza cane, amadisha yayo hari bi bikozwe mu buryo bwa kijambere; isakaje amatafari aturiye.

Ubuzu bwa suguwumwe bwo mu bwoko bwa kija mbere bwagenewe kujamwo abagabo canke abahungu iyo bakeneye kuja ku mwanda umutoyi ubwo buzu bwa sugaubumwe kababusize amabara yera.

ikibuga c'umupira w'amaboko cubatswe mu buhinga bwa kijambere cubakije isima ikomeye cane harimwe abakobwa bambaye imyambaro yera iyirabura hamwe n'iyumuhondo impande yaho hariho ibiti biza cane bisagaraye cane

Ikibuga cumpiro w'amaboko cubatse mu buhinga vyasanzwe kimwa bakinyi bambaye imyambaribaranga imishati yabo n'ibiremire barikume n'umenyeneza wabo bariko arumviriza impanuro impande yaho hariho amazu n'ibindi.

ikibuga c'umupira w'amaboko kinini kandi ciza cane cubakishije isima ikomeye cane harimwo abantu bariko barakina abagabo n'abana bose bacunze kugira ntibabatsinde.

Ikibuga c'umupira w'amaboko n'ikibuga giteye igomwe gisize isima nziza imirongo yaryo isaneza irera cane abakinyi barimwo bambaye imyambaro ibaranga yera n'iyugwatsi rubisi bifise abarorerezi beza cane babicaye kuntebe nziza cane bambaye imyambaro y'ubururu.

Ikibuga c'umupira wa maboko kirimwo abakobwa bambaye imini neza cane bambaye imyambaro yera n'iy'umuhondo, impande yaho hariho ibiti vyiza cane birebire bisa n'urwatsi rubisi hariho n'abarorezi impande yaho.

Ikibuga c'umupira w'amaboko kinini kandi ciza cane harimwo abanyeshuri benshi bariko barakina bose bakaniye kubwira ntihagire uwutsinda uwundi.

Ikibara c'imyidagaduro gifasha abanyeshuri kwiga cubatsi mu buhinge bwa kijambere hasi gisize amabara menshi cyane ayo mutuku ayo muhondo ekana yandi harimo ibiti biza cyane birebire bisagaraye impande yabo hariho amazu menshi asize amabara yera.

akazu ka sugumwe keza cyane kubakishije amatafari acuriye kandi akomeye cyane ako kazu kasugumwe imbere yako hari ibyatsi bifise amababi asa n'akatsi kabisi ibyo ako kazu kasugumwe barakagirira isuku neza cane

Ishure ryiza cane ryubakija amatafari aturiye reka n'amabuyemeza cyane ahari ivyuma hasize amabara meza cane ku ry ibuduge ko hari ingazi ziredere cyane risakaja mabati manini cane.

Ubuzu bwa sugumwe bwiza cane ubwo abahungu n'ubw' abakobwa bwubatse mu buhinga bwa kija mbere gubakije amatafare aturiye aho ari ivyuma hasise amabara yera n'ayirabura busakaje amabati akomeye cane inyuma yayo bibonekako ari ho igiti kinini cane.

inzu nziza cane yubakishije amatafari aturiye ahari ivyuma hasize amarangi yera nayu bururu isakaje amabati y'imigongo mitomito imbere yayo hari ikibuga kirimwo ivyatsi, ibiti biremire reka ntiworaba.

Ikibuga c'umupira w'amaboko cyiza cyane ico kibuga kicubakibije isima rikomeye cane harimwo abakinyi b'ubo mupira w'amaboko beji cyane gose bambaye amabutura adasa.

ikibuga c'umupira w'amaguru ciza cane, kirimwo utwatsi twiza cane, kirimwo abakobwa benshi, bambaye imyambaro ibaranga, abakuru n'abato, impande yaho hariho ibarabara, riteyeko ibiti birebire, n'amashurwe eka n'ibindi.

Abanyeshure bariko barakina umukino w'umupira w'amaboko bariko bakinira ku kibuga kiri kw'ishure yitiriwe mutima mweranda riri mu gisagara ca bujumbura bo banyeshure bambaye imyambaro ifise amabara atandukanyi.

Akazu kasugumwe kubatse mu buhinga bwa kijambere kw'ishure ryigenga, kubakishije amatafari aturiye, gasize amabara y'umuhondo, hasi gasize isima ryiza cane, gafise amadirisha y'ibiyo vyiza cane, gasakaje amabati meza cane.

Abanyeshure bambaye imyambaro yo kwinonora imitsi, bariko barakurikirana urukino rw'umupira w'amaboko. Bariko barukurikiranira mu kibuga kizitijwe n'ivyuma bisize amabara asa n'ubururu.

Abanyeshure bagizwe n'abahungu n'abakobwa, bari mu kibuga cagenewe gukinirwako umupira w'amaboko, impande yabo harateye ibiti vyiza cane bifise amababi asa n'ibara ry'urwatsi rubisi.

Ikibanza ciza cane cubatswe mu buryo bwa kijambere, mwico kibanza harateye ibiti byiza cane, mwico kibanza kandi hari n'ibikoresho abana bato bato bashobora gukiniramwo iyo bari mu karuhuko abana biga mu myaka yo kwimenyereza.

Ikibanza bigiramwo cubakiye ija matafare aturiye yubakizswe mu buhinga bwa kija mbere ni ikibanza kirekire cane kirimwo intebe zitukura harimwo n'amashakusha y'abanyeshure gisa kajama bati meza cane.

Akazu ka sugumwe keza cane kubatswe mu buhinga bwiza cyane kubakishije amatafari aturiye kandi akomeye cane barakagirira isuku neza cyane mu buryo bukenewe kandi hariko n'umuryabo.

ikibuga c'umupira w'amaboko cyubatse mu buhinga bwa kiryambere gifise imirongo miza cyane isimayachirakomeye harimo abakinyi bambaye imyambaro ibaranga, bafise imipira ibiri mu ntoke inyuma yah aro inzu nini cyane n'ibiti bisagara ye.

ishure ry'intango ryubatse mu buhinga bwa kijambere ryubakishije amatafari yaturiye rirageretse cane impande yariho ikibuga c'umupira w'amaboko butikirimu bwatsi bwiza cane inyuma hariho ibiti vyishi cane bisa neza

Ikibuga c'umupira w'amaboko ciza cane hasi hari hasize isima nziza, kandi ikomeye cane harimo abanyeshure bambaye amakabutura imipira itandukanye umwe yarafise umupira.

Ubuzu bwasugumwe bwubatse mu buhinga bwake cya mbere gubakije amatafare haturiye ahantu bayize ibyuma hasitse amabara yera amabati asa n'ubururu imbere yaho hariho ikibuga shyiza cyane kirimo utwatsi mbese n'ibindi.

Ikibuga c'umupira w'amaboko ikibuga cubatse mu buhinga bwa kija mbere 'ikibuga gishaje cane abakinyi bambaye imyambaro ibaranga ayoubururu naynayo'umuhondo impande yaho hariho inzuziza cane ibiti eka ntiboraba.

Ubuzu bwa sugumwe bwinshi kandi bwiza cyane, bwubakishije amatafari acuriye kandi akomeye cyane imbere y'ubwo buzu bwa sugumwe bafise imiryango isibze amarangi yera kandi imbere y'imiryango harangise ko ko aber ubw'abahungshanko bwo bakobwa ubgira umuntu aj ntazimire.

Ubuzu bwa surwumwe bwiza cane, bwubatswe mu buryo bukomeye cane; businze amarangi meza cane, busakaje amabati mashasha kandi akomeye cane. Mbe ubwo buzu bwa surwumwe buragirirwa isuku, neza cane ?

Ikibuga c'umupira w'amaboko cubatse mu buwinga bwa kija mbere harimwo abakinyi bambaye imyambaro y'ubururu iyirabura n'awomuhondo umutoza wabo yambaye umwambaro wera impande yaho hariho ibiti binini biza n' akayaga.

Inzu yo gukiniramwo, inzu yubatse mu buhinga bwa kijambere yubakije amatafari atukuye, uruhande rumwe rusize amabara meza cane. Imbere harimwo ibikoresho bakoresha amasuku. Hasi hasize isima bamenyeho n'amazi.

Ikibuga c'umupira w'amaboko ikibuga ciza cane gisize isima nziza abakinyi bariko barakina umupira mwiza cane impande yaho hariho ikibuga kirimwo utwatsi tw'utwatsi rubisi hariho abarorezi bambaye neza cane.

Abanyeshure benshi cane, bariko barakina umupira w'amaboko bambaye imyambaro ibikejwe imbere yaho hari amashure, yubakishije amatafari aturiye kandi akomeye cane.

Inzu y'ubushakashatsi harimwo abaganga benshi bariko baravanga imiti n'iyindi, kugira barabe umugera w'indwara umuntu yararwaye. Iyo nzu yari yubatse neza cane.

Uruhome kubakishijwe amatafali afise ibara ritukura urwo ruhome kaba rukomeye cane mwogo ruhome hara camwo n'imiringoti yagenewe gucamwo amazi.

Ikibanza c'ubushakashatsi cubatse mu buhinga bwa kijambere cubakishije amatafari aturiye, gisize amarangi y'urwatsi rubisi n'amatara meza cane arimwo imbere, harimo umukobwa yambaye impuzu zimuranga imeza ishashiko igitambara hariko ibikoresho byishakoresha

Inzu y'ubushakashatsi nziza cane yubakishije amatafari aturiye ariko atandukanye n' ayandi yubakishwa amashure. Iyo nzu yari ikoze ku buhinga bukomeye cane kubera ari iy' ubushakashatsi.

Inzu y'ubushakashatsi nziza cane yubakishijwe amatafari aturiye kandi akomeye cane, iyo nzu yariko ibintu bimeze nk'ububati busize amarangi yera bwiza cane harimwo udukopo tw'imiti.

Amashure meza cane yubatswe mu buryo bwa kijambere, akaba imbere y'ayo mashure hari akayira gashobora gucamwo abanyeshure iyo bakeneye kwinjira mu mashure yabo n'ubwo imvura yoba iriko iragwa ntibashobora kunyagirwa bariko baraca muri ako kayiri.

Akayira abanyeshure bacamwo iyo bagiye kwinjira mu mashure yabo ayo mashure akaba ybatswe mu buryo bwa kijambere mashure yubakishijwe n'amatafali ahiye neza ako kayira kandi iyo abanyeshure bariko baragacamwo ntibashobora kunyagigwa nubwo imvura yoba iriko iragwa.

inzu y'ubushakashatsi yubatse mu buhinga bwakijambere yubakije amatafare aturiye ahantu haba hashize ivyuma hasiza amabara yera amabati yayo ni meza cane amagirisha yayo hariko ibitambara imbere hariho intebe nziza cane

Ishure rya kaminuza y'ubuvuzi ryiza cane ryubakishije amatavali aturiye kandi akomeye cyane by'ubatswe mu buryo bwa kija mbere imbere hari ppigishushanyo kimeze 'kumuntu.

Ububati bwiza cane, busize ibara ryera bwagenewe kubikwamwo ibikoresho butandukanye bgo bubati buri mu nyubakwa yubastwe mu buryo bwa kijambere yubakishijwe kandi n'amatafari ahiye neza.

umuringoti wagenewe utwara amazi ukaba uri mu kibanza abantu bashobora gukarabiramwo iyo bakeneye kwikura ko imicafu ku maboko yabo mu kwirinda indwara zitandukanye

Ikibaza c'ubushakashatsi cubatse mu buhinga bwa kija mbere cubakije amatafare aturiye impome zisiza amabara yera imbere harimwo abanyeshure bambaye imyambaro ibaranga hariho intebe ziza cane.

Inzu y'ubushakashatsi nini gose cane yubatswe ku buhinga beakijambere yubakishijwe amatavari aturiye kandi akomeye cane, iyo nzu y'ubushakashatsi hasi hari hakorofye neza cane.

Inzu y'ubushakashatsi kandi nziza cane, imbere yiyo nzu hari ikibaho cirabura kandi ciza cane n'amamashini nyabwonko, bafise imbere yabo hari ibintu vy'ibikopo bariko baravanga ibintu, bambaye inpuzu zera.

Inzu y'ubushakashatsi ni inzu yubatse mu buhinga bwa kijambere, yubakishije amatafari aturiye imbere harimwo ububati bwiza cane busize amabara yera n'ayirabura. Bumwe buruguruye, hariho ikibanza bigiramwo kimeze neza cane gisize amabara yera.

Imeza ziri indani mw'ishure yubakishijwe amatafari ahiye neza, izo meza zikaba zagenewe gukorerwa ko ibikorwa bitandukanye haba nko gushirako ibitabo canke kwandikirako.

Igicapo cerekana ibihimba vy'umubiri w'umuntu i co gicapo kikaba kimanitse hejuru ku ruhome mw'ishure bakimanikayo kugira ngo abanyeshure bashobore kubona neza ibihimba bigize umubiri w'umuntu.

Inzu y'ububiko bw'ibitabo ni nzu yubatse mu buhinga bwa kijambere yubakishije amatafari aturiye ububati bwabo ni burebure cyane hari mu ibitabo bwiza cyane by'ubukoko bwishi imiryango yaho isiza amabara ameza cyane amabati yayo arakomeye.

Ibiro vy'umuyobozi vyiza cane vyarimwo imeza nziza cane zikozwe mu buryo bwa kija mbere harimwo n'ibitabu umuyobozi aguma asoma canke amakaye yandikamwo abanyeshuri.

Ububiko bw'ibitabo yubatse mu buhinga bwakija mbere yubakice amatafari aturiye eka ntiworaba amadisha ayo afise ibiriyo byiza cyane imbere harimwe ububati bwishi burimwe ibitabo by'ubwoko bwishi n'amaranga imenshi cane.

Inzu y'ububiko bw'ibitabo yubatse mu buhinga bwa kijambere, yubakishije amatafari aturiye isima ikomeye cane, imbere harimwo ububati burebure cane, ibitabo vy'ubwoko butandukanye, isakaje amabati akomeye.

Igibanza c'ubiko bw'ibitabo gisize isima ikomeye cane cubakije amatafali aturiye amadirisha afise ibiyo vyiza cane isakaje amabati meza cane imbere harimwo ububati bwishi cane harimo ibitabo vyiza cane vy'amabara menshi cane.

Ikibanza cagenewe kubikamwo ibitabo ico kibanza kikaba kirimwo n'ububati buriko ibitabo bitandukanye mw' ico kibanza hari n'imeza hamwe n'intebe abanyeshuri canke abandi bantu bakeneye gusoma ivyo bitabo bicarako iyo bariko barasoma.

Inzu y'ububiko bw'ibitabo nziza cane, yubakishije amatafari aturiye kandi akomeye cane nk'iyo nzu yarinwo ibitabo vyishi kandi biha ubumenyi abanyeshure, ivy'ibiharuro eka ndetse n'ibindi.

Ishure ry'intango nziza cane, ryubakishijwe amatafari aturiye kandi akomeye cane, amashure amwe asakajwe amabati ashaje, ayandi asakajwe amabati mashasha, imbere y'ayo mashure hateye ibiti vyiza cane vyo kuhashariza.

Ishure ry'intango ryiza cane ryubakije amatafari aturiye risakaje amabati maremare rirageretse kandi; imbere yaryo hariho ikibuga kinini cane, kirimwo utwatsi twiza cane n'ibiti birebire, eka ntiworaba bizana akayaga.

Ishure ry'intango ryiza cane ryubatswe mu myaka ya kera bisakaje amabati, ariko arasaza imbere y'iryo shure hari ikibuga gicashe neza cane hariyimwo n'ubunyatsi bufise amababi asa na katsi kabisa.

Ishure ry'intango ryiza cane buhakishijwe amatavali aturiye, kandi akomeye cane risakajwe, kandi amabati asize irangi ry'agahama imbere y'iryo shure hari abanyeshure bambaye imyambaro y'ishure.

Ishure ry'intango ryiza cane ryubakishije amatafari aturiye, kandi akomeye cane iryo shure mu mwenge n'uyundi hari hasize isima iryo shure, kandi ryari imanitseko igipapuro canditseko amajambo y'icongerezo.

Igicapo kiriko ibimenyetso ry'ibiharuro abantu badafise ubushobozi bwo kuvuga bakoresha iyo bakeneye kwerekana ibiharuro ico gicapo kikaba kimanutse ku ruhome gwubakishijwe amatafari ahiye neza.

Ishure ry'intango ryiza cane ryubakishijwe amatafari aturiye kandi akomeye cane, imbere kw' iryo shure hari ikibaho kinini gisize irangi ryirabura handitseko ivyigwa bitandukanye.

Ishure ry'intango giza cane yubahishijwe amatafari aturiye, kandi akomeye cane imbere y'iryo shure hari ubwatsi bufise amababi asanakatsi kabisi k'ubwo rupangu haraca seko umuntu ari kwikinga.

Ishure ry'intango ryubatse mu buhinga bwa kijambere, ryubakishije amatafari aturiye, hagati y'ayo matafari harimwo isima ikomeye cane, imbere hamanitse urupapuro hacafyeko inzu, ibirahuri, ubuyabu eka n'ibindi.

Bwa sugu bumwe kw'ishure ry'intango bwubatsi mu buhunga busanzwe gubakiji amatafali aturiye busakaje amabatima nini cane na matomato imiryango yayu isize amabara y'umuhondo inyuma yaju hariho ishamba rinini cane rirmwe bitibirebire.

Ishure ry'intango kivugo ca Rumonge, cubakije amatafari aturiye isakaje amabati neza cane maremare imbere yaryo hari ibendera ry'igihugu c'Uburundi inyuma y'urupangu, hariho abantu benshi bahagaze abanyeshure ,mbese n'abagabo banini.

Ishure ry'intango ryiza cane ryabigenga ryubatswe mu buryo bwa kija mbere ryubakishuje amatafari aturiye, kandi akomeye cane iryo shuye imbere yaho hari abanyeshure bashashije neza cane.

Ishure ry'intango ryiza cane yubatse mu buhinga bwa kya mbere yubakije amatafari aturiye isakazi amabati meza cane ahari vyumu ahasize amabara yera imbere ku kibaho handitseko ivyoibwa vyo kugwiza no kugabura.

Abana benshi cane biga mu myaka yo kwimenyereza bakaba baheze amasha koshi yabo bari mw'ishure nziza cane irimwo ibicapo bifasha bo bana kwiga hari n'abavyeyi baje gutahana abo bana babo.

Ikibuga c'umupira w'amaboko kw'ishure ry'intango nishure ryubatse mu buhinga bwa kejambere ryubakishije amatafari. aturiye asakaje amabati meza cane, imbere yaryo hariho igiti kinini gisagaraye mu kibuga harimwo abakenyi bambaye imyambaro yirabura.

ishure ry'intango ryiza cane ryubakishijwe amatafari aturiye kandi akomeye cane kw'iryoshure ahantu bubakishije ivyuma niho hasize amarangi yera imbere y'iryoshure hari intebe

Ishure ry'intango ryiza cane dubagizije amatafari aturiye, kandi akomeye cane 'imbere kiryo shuure hari impapuro vyangitse ko ibivyirwa bitandukanye ivyoiti rundi vy' igifaransa yeka, ndetse n'ibindi.

ishure ry'intango ishure ry'intango ryubatse mu buhinga bwakijambere rifise ikibuga ciza cane risize amabara y'ubururu na yera imbere yaho hariho abantu benshi ama modoka meza ayera na yirabura

Ishure ry'intango ryiza cane rubakishuje amacavari aturiye, kandi akomeye cane mwayumashure harimwo ayasize amarangi yera imbere yaho hari ubwatsi busa neza cane bwokuhasharije.

Akazu ka si wumwe kubatse mu buhinga bwa kija mbere kwubakije amatafare aturihe impome zisize amaranga y'umuhondo amadishayo afise ibiyo vyiza cane reka ntuborawa isize isima ryiza cane.

Ishure ry'intango ryubatse mu buhinga bwa kijambere, ryubakishije amatafari aturiye, risize amabara yera, inzugi zayo zisize amabara y'ubururu, amadirisha yayo arimwo ibiyo vyiza cane, imbere harimwo intebe nziza cane.

Ingazi zagenewe guca ko abanyeshure iyo bakeneye kuja mu nyubakwa yo hejuru, akaba ari amashure ageretse rimwe yubatswe mu buryo bwa kijambere, izo ngazi zihagatijwe n'ivyuma kugira ngo abana ntibashobore gukoroka iyo bari kubarurira izo ngazi.

Ishure ry'intango ryubatse mu buryo busanzwe ryubakishije amatafari aturiye, risakaje amategura, imbere yaryo hariho ubwatsi bwishi, amashugwe n'ibibanza vy'umwitero n'abanyeshuri bariko barakina.

Ishure ry'umwaka wa kabiri w'imyimenyerezo, n'ishure iteye ingome kw'ishure rito rito ryubakije amatafari aturiye risakaje amabati mvamahanga, umuryango wanditseko amajambo, usize amarangi yera imbere yaho hasize isima ikomeye cane.

Ishure ry'intango ryiza cane ryubakishije amatafari aturiye kandi akomeye cane mwayo mashure harimwo ayasize irangi ryera n'ayandi asize ayandi marangi.

Ishure ry'intango ryubatse mu buhinga bwa kijambere yubakije amatafari aturiye, ahantu hari ivyuma hasize amabara yera n'ay'ubururu. Imbere yaho hari ikibuga ciza cane harimwo ibiti vyiza cane abanyeshuri bariko barakina.

Ishure ryiga ko umwana wakabura bafise imyaka icumi n'indwi iryo shure rikaba ryubatswe mu buryo bwa kija mbere imbere y'iryo shure arateye amashurwe meza cane arateye, kandi mibiti.

Ishure ry'intando ryiza cane , ryubakishije amatafari aturiye kandi akomeye cane, bisakaje amabati mashasha asize irangi ry'agahama, imbere y'iryo shure hariho n'abanyeshure bambaye imyambaro w'ishuri.

ishure ry'intango ryiza cane ryubakishijwe amatafari aturiye kandi akomeye cane risakaje amabati meza cane mw'iryoshure ahantu bubakishije ivyuma niho asize amarangi yera imbere y'iryoshure harashashe neza cane

Ishure ry'intango ryubatse mu buhinga bwa kijambere ryubakije amatafare aturiye impome zazo zirasize cyane gisakaja mabati meza cane imbere hariho rupapuro rucafyeko amajambo ibibariko reka n'ibindi.

Ikibaho cirabura canditseko ikibazo umwigisha yahaye abanyeshure biwe kugira ngo bashobore gukora co kibaho kiri indani mwishure yubakishijwe amatafari ahiye neza.

Ishure ry'intango ryiza cane ryubatse mu buhinga bwa kijambere ryubakishije amatafari aturiye irageretse imbere yayo hashashe amabuye meza cane ikibuga hashaso gifise ubwatsi bwiza cyane harimo n'amabendera manini manini.

Ishure ry'intango ryiza cane bibakizije amatafari aturiye, kandi akomeye cane iryo shure ryari bifise umuryango w'icuma usize irangi ry'agahama.

Ishure ry'intango ryiza cane ryubatse mu buhinga bwa kijambere, ryubakishije amatafari aturiye, impome zisize amarangi meza cane ay'umuhondo nay'ubururu ; imbere hamanitse impapuro zibiri zicafyeko abana, ibirahuri, ubuyabu, abanyeshure baza barigirako.

Ishure ry'intango ryubatse mu buhinga bwa vya mbere ryubakiye irja matafar aturiye risizeye ibaragera imbere yaho ari ikibuga c'ikinini cane arimwo intebe ibiti imodoka zera nizibabura ekera n'abantu.

Ishure ry'intango ryiza cane ryubatse mu buhinga bwa none. Ryubakishije amatafari aturiye, impome zibonekako zashaje, zisize amarangi yera, risakaje amabati. Imbere hicayamwo abanyeshuri bicaye ku ntewe z'ibiti, bambayeb imyambaro ibaranga.

Ishure ry'intango rishage ryubatse mu buhinga busanzwe ryubakija amatafare aturiye reka ntiwo raba isakaje amabati meza cyane imbere yhari ikibuga ciza cyane kirimwe bwatsi ibiti reka n'ibindi ni kibanza gisashi amabuye meza cane.

Ishure ry'intango ryiza cane ryubatswe mu buhinga bwa kijambire rifise impome nziza cane harimwo intebe zisize amarangi i yo ntebe ni nziza cane rwose hasi hari hasize isima ikomeye cane.

Ibiro vy'ubuyobozi bw'ishure y'intango byiza cyane bifise amameza meza cane ashasheko ibitambara bitandukanye bimwe bifise ibara risanagahama zifise impome zisize neza cane.

Ishure ry'intango ryubatse mu buhinga bubayabaye ryubakije amatafara aturiye ahari ivyuma hari amabara yera bisakaje amategura imbere yaryo hariho ikibuga kirimwo ivyatsi viza cane n'amashurwe hamwa n'ikigaga c'amazi.

Ishure ry'intango ryubatse mu buhinga bwa kija mbere ryubakirya amatafali aturiye impome zirimo ibyuma zisize amabara yera na y'ubururu rirageretse cyane imbere y'ahari y'ikibuga shiza cyane kirimw obutwatsi ibiti n'abanyeshure bariko barakina.

Ishure ry'intango ryiza cane ryubatse mu buhinga bwa kijambere ryubakije amatafari aturiye. Impome zisize amarangi yera, isakaje amabati meza cane imbiraro ikibuga cy'umupira w'amaboko kirimo ibenderaryirguc Uburundi.

Ishure ry'intango ry' ububatse mu buhinga busanzwe vakiye ijae amatafari aturiye ampande y'aho hariho yibiti viza cane imbere ku ruhome habanitse rupapuro rwanditse k'ibiharuro eka no mu majambo ishure rinini cane.

Ishure ry'intango riza cane, ryubakishije amatafari aturiye kandi akomeye cane, hejuru y'ayo matafari bari barengeje ko irangi, kur'iryo shure imbere hari ikibaho gisize irangi ryirabura.

Ishure ry'intango ryigenga ryubatse mu buhinga bwakuja mbere bigeretse ryubakije amatafali aturiye risize amabara yera imbere yaryo hari ikibuga kinini cane kirimo ibiti amamodoka yeraniyaburabura mu kibuga, kandi hapanze intebe z'ibiti.

ishure yigako umwana wa niyukuri yitwa bukuru afise imyaka y'umunani iryoshure rikaba rifise inyubakwa nziza cane iryoshure kandi rikaba ritanga n'inyigisho nziza cane

Uruzitiro rw'ishure ryigamwo abana biga mu myaka yo kwimenyereza abo bana iyo hageze gutaha haraza abantu bisumbuye bakuze bashobora kubatahana kugira ngo abo bana ntibagira ingorane mu nzira.

Ishure ry'intango ryiza cane ryubatse mu buhinga kijambere; amashure yose yubakishije amatafari aturiye, impome zisize amarangi y'ubwoko bwose . Imbere yaho hari ikibuga kinini kirimwo ibiti baruhukiramwo n'amashurwe meza cane.

ikibanza kirimwo akabati kariko ibitabo bitandukanye n'icyo kibanza hari n'imeza iteretse ko n'imashini ijejwe gufotora impapuro hari n'umutaka ufise ibara ritukura

Ishure ry'intango ryiza cane, harimwo inzu y'ububiko bw'ibitabo vyiza cane, ibitabo bitandukanye ivy'ibiharuro, ivy'igifaransa, ivy'izindi ndimi eka n'ibindi.

Ikibaho cirabura canditseko ivyigwa umwigisha ariko araha abanyeshure biwe, akaba ari ivyigwa vy'ibiharuro yandikako, kugirango bashobore kubibona neza kandi batahure neza ivyo ariko arababwira.

Ishuri ry'intango bibonekako rishaje inyogame naguritse ryubakije amatafari aturiye uruhome rusize amabara yera ikibaho kiri imbere cirabura isakaje amabati akomeye imbere harimo intebe z'ibiti.

Ishure ry'intango ryiza cane yubatse mu buhinga bwa kija mbere yubakije amatapari aturiye risize amarange meza cane imbere hariho ibiti vyiza cane imodoka yera n'i yirabura inyuma yaryo rifise ibiti vyiza cane.

Ishure ry'intango, ishure ry'intango ryiwakija amatafari yaturiye rifise amadirisha meza cane asize amabara yera isakaja amabati y'umutuku imbere ya harikibuga kirinko banyeshure benshi ibendera ry'igihugu c'Uburundi n'ibiti bisagara ye cane.

Ishure ry'intango ryiza cane ryubakishijwe amatafari akeriye kandi akomeye cane iryo shure ryari rifise ibiyo vyera, iryo shure kandi hari hamanitse igipapuro canditse ko amashusho

Ishure ry'intango ryiza cane ryubatse mu buhinga bwakijambere yubakije amatafari atuiye risakaje amabati meza cyane ku ruhome hamanitse urupapuro ruriko ivyigwa abanyeshure biga mu ntebe zirasakaye neza.

Ishure ry'intango ryiza cane ryubatse mu buhinga bwa kijambere rishaje cane ryubakije amatafari aturiye imiryango yayo yaravuyeko imbere hariyo intebe z'ibiti zishaje cane hariho ikibaho kimanitse hejuru cirabura gicafyeko intebe ibirahuri imipanga n'ibindi.

Ishure ry'intango yiza cane yubakishije amatavali atumeye, kandi akomeye cane iryo shure ry'intango ryari rifise umuryango ukozwe mu cuma ushize, kandi irangi ryo agahana.

Amashuri y'intango menshi yubakijwe amatafari aturiye ,asakaje amabati y'imigongo mito mito, imiryango yayo ifise amabara y'ubururu, ku mpome hariko impapuro nyinshi, imbere yayo mashuri har 'abanyeshuri bambaye imyambaro ibaranga ,hamwe n'ibendera ry'igihugu c' uburundi.

Ishure ry'intango ryiza cane ryubakishije amatafari aturiye kandi akomeye cane. Imbere kur'iyo shure, har'ikibaho kirekire cirabura canditseko ivyigwa bitandukanye.

Ishure ry'intango ryiza cane ryubakishije amatafari acuriye, kandi akomeye cane imbere y'iryo shure ry'intango hari ikibuga c'umupira w'amaboko cubakishijwe isima ikomeye cane.

Ishuri ry'intango ryiza cane ryubatse mu buhinga bwa kijambere ryubakishije amatafari aturiye risize amabara y'umuhondo nayu rwatsi rubisi imbere yaho hariho ikibuga ciza cane kirimwo utwatsi dutoduto eka n'ibiti birebire.

Amashure ane y'intango atonze ku murongo yegeranye yubakishijwe amatafari aturiye asakaje amabati atukura na yera, imbere yaho hari ikibuga kinini cane kirimwo ubwatsi buto buto abanyeshuri bariko barakiniramwo.

ishure ry'intango ryiza cane ryubakishije amatafari aturiye kandi akomeye cane ariko zisakaje amabati ariko arasaza imbere y'iryo shure hari itangisi ryirabura rijamwo amazi

ishure ry'intango ryiza cane ryubakishijwe amatafari aturiye kandi akomeye cyane risakaje kandi n'amabati meza cane n'iryoshure harimwo intebe zishasha zakozwe n'umuhinga yigiye ivyo kubaza

Ishure ry'intango ryiza cane ryubakishijwe amatafari aturiye kandi akomeye cane. Risakajwe amabati asize amarangi y'ubururu. Imbere y'iryo shure, harashashe neza cane, hariho n'utwatsi bufitse amabara asa n'akatsi kabisi.

Ibiro vy'umuyobozi kw'ishure ry'intango ririmwo amameza akozwe mu buhinga bwa kijambere, intebe nziza cane, akabati keza cane, harimwo amadarapo y'ibihugu vyinshi, uruhome rusize amabara yera, isakaje amabati meza cane.

Ishure ry'intango ryiza cane, bubakishije amatafari aturiye, kandi akomeye cane, iryo shure ryarimwo intebe nziza cane, risakaje n'amabati mashasha ahantu bubakishije ivyuma, niho hari hasize amarangi yera.

Mw' ishure ry'intango ryubatse mu buhinga bwa kijambere ryubakije amatafare aturiye ahantu hari biti hasiyize amabara yera na y'umuhondo isakaja amabati meza cane imbere aho hari y'ikibugo ciza cane kirimwo igiti kirekire.

Ishure shingiro ryubatse mu buhinga bwa kijambere, ryubakishije amatafari aturiye isakaje amabati atukura imbere yaho hari y'ikibuga kirimwo utwatsi twiza cane harimwo abanyeshuri, abahungu n'abakobwa bambaye imyambaro ibaranga.

Ishuri ry'intango ryubbatsi mu buhinga bwa kijambere ryubakirja amatafale aturiye risakaja ma matimiza cyane imbere harimo intebe yicaye ko umunyeshuri yambaye umupira w'ubururu afis ikaye mu ntoke ariko ariga ibiharuro.

Ishure ry'intango riza cane yubakishijwe amatafari aturiye, kandi akomeye cane imbere koityo shure hari ikibaho gisize irangi ryirabura ryanditse ko ibiharuro n'ibindi vyirwa bitandukanye.

Ishure ry'intango ryiza cane gose ryubakishije amatavari aturiye kandi akomeye cyane ariko risakaje amabati ariko arasaza imbere y'iryo shure hari ikibuga kitaringaniye neza kirimwo igiti kiriko ibendera ry'Uburundi.

Ishure ry'intango rishaje cane ryubakijwe amatafari aturiye, ibiya, ibiyo vyaryo vyaramenaguritse; isakaje amabati meza cane. Imbere yaho harimwo abanyeshure yambaye imyambaro ibaranga.

Ishure ry'intango ryiza cane ryigenga ryubatse mu buhinga bwa kija mbere yubakije amatafali atuiye impome zisize amabara y'umuhondo n'ayoumutuku rifise intoburo nyinshi cane imbere yaryo hariho ikibuga kinini kirimwo imiduga myinshi.

Ishure ry'intango ryubatse mu buhinga bwa kija mbere ryubakije amatafari aturiye riragerese imbere yaryo hashashe amabuye meza cane hariho ikibuga kirimwo utwatsi dutoduto kirimwo amabendera amanini hamwe n'ibita impande yavyo.

Ishure ry'intango ryiza cane, ryubatse mu buhinga bwa kijambere, ryubakishije amatafari aturiye, rirageretse ,ahar'ivyuma hasize amarangi y'ubururu, imbere yaho har'ikibuga c'umupira w'amaboko, eka ni bibiri, vyubatswe mu buhinga bwa kijambere, bisize isima ikomeye.

Ishure ry'intango ryiza cane ryubakishije amatafari aturiye kandi akomeye cane. Kw'iryo shure ry'intango, ahantu bubakishije ivyuma niho hasize irangi ryera. Kw' iryo shure kandi hariko igipapuro cangiseko amajambo.

Amashuri yubatswe mu buryo bwa kijambere asakarishijwe n'amabati ya kijambere; imbere y'ayo mashure harateye ibiti, ibiti bishobora gutanga akayaga. Ayo mashuri akaba yagenewe kwigako abana b'abahungu n'abakobwa.

Ishure ry'intango yubatse mu buhinga bwacu ca mbere rubakije amatavari aturiye intome zisize amabara yera isakaje amabati y'imigongo mito mito ku ruhome hariko impapuro z'umuhondo hamwe n'izera nituzifashe twirabura.

ishure ry'intango ryiza cane ryubakishije amatafari aturiye kandi akomeye cane ryubatswe mu buryo bukomeye cane iryo shure ryari ryubatswe muburyo bugeretse imbere yaryo hari hashashe neza cane

Ishuri ry'intango riboneka yuko ryashaje, ryubakije amatafari aturiye ,risakaje amabati yashaje, imbere ku kibaho handise ko amajambo hacafye ko intebe, reka n'ibindi ntiworaba, imbere harimwo intebe zashaje.

Ikibaho cirabura kiriko ivyigwa umwigisha yariko araha abanyeshure biwe ,akaba ari ibiharuro eka n'amajambo ari mu rurimi rw'igifaransa.

Ishure ry'intango ryiza cane ryubatse mu buhinga busanzwe ryubakije amatafari aturiye risakaje amabati y'imigongo mitomito imbere yaryo hariho ikibuga ciza cane kirimwo abanyeshure bambaye imyambaro ibarang.

Ishure ry'intango ryiza cane ryubakishijwe amatafari aturiye, kandi akomeye cane risakaje amabatsi mashasha kwiryo shure mu kugenda kw'ishure ugenda ururira utuntu tw'utugazi kugira ushike kwiryoshure hirya ino hirya hari ivyuma ma kugira umuntu ntakoroke iyo yuriye.

Ishure ry'intango ryiza cane ryubagishije amatafari aturiye, kandi akomeye cane imbere y'iyo shure hari abanyeshure bambaye amabutura n'amashati bari mu bwatsi bufise amababi asa n'akazi kabisa.

ishure ryo mu bwoko bwa kijambere igeretse kabiri akaba ari ishure ritanga ubumenyi bwiza cane ikaba yiga ko umwana wa misago afise imyaka cumi n'itanu kaba aciye ubwenge

Ishure ryiza cane ryubakishije amatavari aturiye, kandi akomeye cane ni ryo shure hamanitse igipapuro gisafyeko ibi icapaho bitandukanye inzu, igikombe, icupa eka, ndetse n'ibindi.

Ishure ry'intango ryubatse mu buhinga busanzwe hasi ntasima risize hashashe amabuye ririmwo intebe z'ibiti harimwo abanyeshure bicaye baboneka y'uko bicurikiriye babuze ivyigwa biga inyuma hariho urupapuro rwanditseko ibiharuro biga.

ishure ry'abibenga ryiza cane ryubakishijwe amatafari aturiye kandi asize n'amarangi risize amarangi meza cane iryo shure riteye igomwe imbere yaryo hari ikibuga gishashe neza cane n'amashugwe meza cane

Ishure ry'intango ryo mu kibimba rigizwe n'inyubakwa zitatu z'amashure, ndetse zibiri muri zo zisakaje amabata asizirango iritukura, ariko imwe yoyisakaje amabato asiziranga irisa n'icatsi kibisi abana bariko barakina mu kibuga kira imbere yizo nyubakwa.

Ishuri ry'intango ry'abigenga ryubatse mu buhinga bwa kijambere, risize amarangi y'ubururu, ayatukura, ayera, risakaje amabati meza cane, imbere yaho hariho ikibuga kinini cane, kirimwo abanyeshure, hamwe n'imodoka izana abanyeshuri baje ku kazi.

Ishure ry'intango ryiza cane, ryubakishije amatafari aturiye kandi akomeye cane, n'imbere y'iryo shure, hari ubwatsi bufise amababi asa nakatsi kabisi kandi vyiza cane.

Ishure ry'intango gitsa cyane yubakije amatafari aturiye isakaji amabati meza cane imbere harimwo umunyeshuri yicaye ku ntebe y'ibiti yambaye imyambaro yirabura afise ikaye mu ntoke n'ikaramu ariko arigo iyigwa vy'ibiharuro.

Ishure ry'intango ryiza cane ribakisije amatavali aturiye kandi akomeye cyane iryo shure ryari bisakaje amabati asiitse irangi imbere y'iryo shure habihashashe neza cane.

Ishure ry'intango ryiza cane ryubatse mu buhinga bwa none ryubakishije amatafari aturiye, imbere hari umugore ahetse umwana, biboneka yuko ari umwigisha yigisha mu mwaka wa mbere ariko arigisha indome, ku kibaho biranditseko.

Ishure ry'intango ryiza cyane ryubatse mu buhinga bwakira mbere ryubakije amatafari aturiye hejuru isakaje amabati meze cyane imbere ya gihariho ikibuga kinini cyane harimo imigozi imanise ko imyambara yabanyeshure.

Ishure ry'intango ryiza cane ryubakishije amatafali aturiye, kandi akomeye cane imbere kw'iryo shure ry'intango hari ikibaho gisize irangi ryirabura, ariko canditseko ivyirwa bitandukanye.

Ishure ry'intango ryiza cane ryubakishije amatafari aturiye kandi akomeye cyane. Ishure ry'intango ryari rifise inkome risize irangi ryiza cane hasi hari hashaje neza cane.

Ire ry'intango yubatse mu buhinga busanzwe risize isima ikomeye cane inpome zisize neza yubakije amatafari aturiye imbere harimo intebe z'ibiti n'izindi ziriko ibitambara vy'ubururu.

Ishure ry'intango giza cane rubakishije amatafari aturiye kandi akomeye cane, kuiryo shure ryari rifise urupangu rushafye ko abana batatu bariko barakina umupira.

Uruzitiro rw'inzu yubazwe mu buryo bwa kija mbere indaninwurwo ruzitiro hari ibiti vyiza cane imbere y'uro ruzitiro, kandi hari n' ikibuga gishobora gukorerwamwo ibikorwa bitandukanye.

Ishure ry'intango ryiza cane ryubakishijwe amatavari aturiye, kandi akomeye cane iryo shure rifise urugi rusize iranga igirabura ko iryo shure, kandi ahantu hubakikije ivyuma ni ho hasize irange igera.

Ubuzu bwa sugumwe bw'abanyeshure bwinshi ijo hariho n'amashure nubakishije amatavari aturiye kandi akomeye cyane asakazwe n'amabatsi mashasha ijo hari n'itangise yirabura ijamwo amazi y'imvura.

Ishuri ry'intango ryiza cane ryubakija amatafari aturiye impome zaryo zisize amabara y'umuhondo risakaje amabati akomeye hasi risize isima ritukura harimwo intebe nziza cane n'ishure ryiza cane.

ishure ry'intango giza cyane ryubakishyuje amatavali aturiye kandi akomeye cyane mwayo mashure harimwo ayasiize amarangi yera nayandi adasize amarangi imbere y'ayo mashure hari ukatsi hufise amababi asanakatsi kabise

Ishure ry'intango giza cane byubakishije amatavari aturiye kandi akomeye cyane imbere ko'iryo shure hari igipapuro canditse ko ivyigwa bitandukanye iby'igifaransa iby'ikirundi n'ibindi.

ikibuga c'umupira w'amaboko ciza cane cubakiye isima ikomeye cane impande yaco aro utwatsi twiza cane amazu maremare hageretse yubatse mu buhinga bwacu bwakijambere afise ivyuma bisize amabara yera ndetse n'ibiti birebire

Ishure ry'intango ryiza cane, yubatse mu buhinga bwa kijambere yubakije amatafari aturiye, imbere hariho imeza yanditseko ibiharuro, hariko n'impapuro vyanditseko ibiharuro ,bitanu, ubusa, guteranya, kugabura umunani ,n'gakwego.

Ishure ry'intango ryiza cane yubakishije amatafari aturiye, kandi akomeye cane mw iryo shure ry'intango harimwo imeza n'intebe hasi hasize isima ikomeye cane.

ishure ry'intango ryiza cane ryubakishijwe amatafari aturiye kandi akomeye cane ry'ububatswe muburyo bwa kijambere ni kuvugako muburyo bugeretse bwisakaje amabati mashasha asize irangi ritukura

Ishure ry'intango ry'abigenga, ni ishure riteye igomwe, na we uhashitse woraba. Ryubakishije amatafari aturiye, rirageretse, imbere ya ryo hariho ibiti bizana akayaga, abanyeshure bambaye imyambaro ibaranga, eka ntiworaba.

Ishure ry'intango ryiza cane ryubakishije amatafari aturiye kandi akomeye cane yari isakaje kandi amabati mashasha imbere yaryo hari hashashe neza cane gose.

Ishure ry'intango ryiza cane bakishije amatafali aturiye kandi akomeye cane imbere y'iryo shure hari abanyeshure bambaye imyambaro y'ishure bavuye kuvoma amazi yo gukoropa.

Ishure shingiro rishaje ryuwatse mu buhinga busanzwe ryubakishije amatafari aturiye, nta miryango iriko, isakaje amategura, imbere yaryo hariho ikibuga kinini kirimwo ubwatsi bwiza cane n'amashurwe, n'ikibanza abanyeshure bakinamwo imyiterero.

Uruzitiro rw'ishure ryisumbuye ryiga ko umwana wa Ndayisenga afise imyaka icumi n'umunani, iryo shure rikaba ryiga ko abanyeshure b'abahungu n'abakobwa bambara imyambaro myiza cane.

Ishure ry'intango ryubatse neza reka ntiboraba nirirerire ryubakishije amatafare aturiye risiza amabara y'ubururu ku madirisha hariko intonde z'ivyirwa abanyeshure bazokwiga umwaka wose.

Ishure ry'intango ryiza cane ryubakishije amatafari aturiye, kandi akomeye cane harimwo abanyeshure benshi bambaye imyambaro y'ishure bariko bararaba ivyirwa imbere mwarimu ariko arasigura.

Ishure ry'intango ryiza cane ryubakishije amatavali aturiye, kandi akomeye cane kuigwo bwari gikise, kandi urupangu rusizeko irangira icaka kwera tisavyeko n'abana batatu.

Ishure ry'intago ryiza cane ryubatse mu buhinga bwa kijambere, isakaje amabati meza cane, hasi risize isima ikomeye cane harimo intebe z'ibiti, hariko ubucamurongo bwiza cane butukura.

Ishure ry'intango ryiza cane ryubakishije amatafali aturiye kandi akomeye cyane asakaje amabati ariko arasaya n'indere y'iyoshure hari ikibuga kinini kandi kirekire cyane.

Ishure ry'intango ryiza cane ryubatse mu buhinga bwa none ryubakishije amatafari aturiye risize amabara yera, ibiyo ni vyiza cane birabonerana cane, harimwo abanyeshure bambaye imyambaro ibaranga. Ku ntebe z'ibiti umwigisha abahagaze imbere ariko arabigisha.

Ishure ry'intango ryubatse mu buhinga busanzwe, ryubakije amatafari aturiye, risakaje amategura, imbere harimwo intebe, k'uruhome haramanitse ikibaho gicafyeko intebe, ibirahuri, ubuyabu, reka n'ibindi.

Amashure meza cane yubatswe mu buryo bwa kijambere sakarishijwe, kandi n'amabati yakijambere imbere y' amashure hari ikibuga abanyeshure bashobora gukiniramwo iyo bari.

Ishure ryiza cane ryubakishije amatavari aturiye, kandi akomeye cane iryo shure ryari rifise ibi yo vyera imbere y'iryo shure hari intebe nshasha, kandi zikomeye cane zyakozwe n'umuntu yavyigije.

ishure ry'intango ishure ry'intango rishaje ryubatse mu buhinga busanzwe ryubakishije amatafare aturiye imbere hariho ikibaho candise ko ivyirwa abanyeshure basubiramo amadirisha akoze mubiyo vyiza cane

Ishure ry'intango ryiza cane iryo shure imbere hari ikibaho cirabura imbere yikibaho hariho n'umwarimu, ariko arandika indome neza cane yereka abanyeshure uwo mwarimu ahetse umwana.

Ishure ry'intango ryiza cane ryubakishije amatafari aturiye, kandi akomeye cane imbere y'iryo shure hari ivyatsi bifise amababii asa na katsi kabisi risakaje, kandi amatigura, kandi imbere yiryo shure hari abanyeshuri.

Ishure ry'intango ryiza cane ryubakishije ya matafari aturiye, kandi akomeye cane, vyubatswe mu buhinga bwa kijambere ,biraboneka ko vyubatswe n'umufundi yavyigiye ,ryubatswe mu buhinga bugeretse risize amarangi meza cane.

Ishure ry'intango kandi ryiza cane, ryubakishije amatafari aturiye kandi meza cane, imbere y'iyo shure harashashe neza cane, hari n'abagabo beshi be n'abagore, riteyemwo ibiti vyiza cane, bifise amababi asa n'akatsi kabisi, bisharije aho hantu.

Ishure ryiza cane ryubakishije amatafari aturiye kandi akomeye cane, risakaje amabati meza cane akozwe mu bwoko bukomeye cane, imbere y'iryo shure harashaje neza cane, risize amarangi yera meza cane.

ishure ryubakishije amatafari aturiye kandi akomeye cane imbere y'iryo shuri hari ikibaho cirabura canditseko amajambo menshi abanyeshure baja barasoma kugira bagume biyibutsa ivyo bize mwishure

Ishure ry'intango ryiza cane ryubakishije amatafari aturiye kandi akomeye cane imbere y'iryoshure harashashe neza cane hari igiti c'ibendera imbere y'iryoshure kandi hari n'abanyeshure bambaye imyambaro y'ishure kandi bashajije cane.

Ubuzu bwa sugumwe bwinshi kandi bwiza cane, bugirirwa isuku neza cane, bwubakishije amatafari aturiye kandi akomeye cane, busakaje n'amabati meza kandi akomeye cane, bufise imiryango myiza cane kandi isize amarangi meza cane.

Ishure ry'intango yiza cane nishure rirerire ryubakije uwutafari uturiye igipande kimwe gisize ingwa yera iyindi yirabura imbere yaho hariho igiti kimanitse ko inkengeri hariho n'utwatsi twiza cane.

Ishure ry'intango ryiza cane ryubakishije amatafari aturiye kandi akomeye cane mbere yiryo shure hari abanyeshure bambaye imyambaro y'ishure baje kwishure mbere yiryo shure hari ikibuga gicafye neza cane.

Ishure ry'intango kandi ryiza cane ryibakishije amatafari aturiye kandi akomeye cane, imbere y'iryoshure hari ibiti bifise amababi asa n'akatsi kabisi n'imodokari nziza cane abarimu bajemwo baje kwigisha.

Ishure ry'intango kandi ryiza cane rifise urupango kandi gwiza cane rucapfye ko umwana ari kwi gare ry'ibimuga rwubakijwe amatafari meza kandi akomeye cane amatafari yakozwe n'umuhinga yabigenewe

Ishure ry'intango ryiza cane iryo shure ryubakishije amatafari aturiye kandi akomeye cane risakaje amabati meza risize amarangi yera meza mbere yiyo shure harashashe neza cane.

Amashure y'intango, kandi meza cane ayo mashure yubakishije amatafari aturiye, kandi akomeye cane ahantu hashiwe inzemwo ama ivyuma hasize amarangi yera asakaje amabati asize amabara, kandi akomeye cane imbere yayo mashure harashashe meza cane.

Ishure ry'intango ishure ry'intango ryubakishije ubutafari buturiye amadirisha yayo na madirisha meza afise ibiyo vyiza umuryango waryo urasize neza imbere harimwo abanyeshure imbere y'iyo hariho kibaho cirabura.

Amashure yubatswe mu buryo bwa kijambere ageretse rimwe n'ayandi atageretse imbere y'ayo mashure harateye ibiti. Ayo mashure akaba asize amabara yera yubakishijwe kandi n'amatafari ahiye neza, akaba yagenewe kwigwako abanyeshure baba b'abahungu canke b'abakobwa.

Ishure ryiza cane ryubakishijwe amatavali aturiye, kandi akomeye cane imbere y'iryo shure harashashwe neza cane ko iryo shure ahantu bubakishije ivyuma ni ho hasize amarangiynja.

Ishure ryisumbuye ryiza cane ryubatse mu buhinga bwa kijambere ryubakishije amatafari aturiye gisakaje amabati meza cane, imbere y'aha hari ikibuga kinini kirimwo ibendera ry'uburundi imodoka yirabura ni yera.

Uruzitiro rw'ishure yisumbuye yitiriwe umutima mweranda ishure ry'ubujumbura ritanga ubumenyi bwiza cane indani mwugo uruzitiro harateye ibiti n'abanyeshure biga mw iryo shure bakaba ari abanyeshure baciwewe ubwenge.

Inyubakwa zubatswe mu buryo bwa kijambere indani yizo nyubakwa harateye ibiti eka no mu rwinjiriro rwizo nyubakwa irabonekag ko harimwo abantu bariko barinjira imbere yizo nyubakwa hari ikibuga gihagazemwo imodoka ifise ibara ryera.

Ishure rirerire rwose kandi ryiza cane, ryubakishijwe amatafari aturiye kandi akomeye cane, risakaje amabati ariko arasaza, imbere yaryo hari ikibuga kinini kandi gishashe neza cane.

Ishure shingiro ryiza cane ryubatswe mu buhinga bwa kijambere bifise intume nziza cane ahari ivyo mahasetsi amabara yera imbere harimwo intebe nziza cane, irusenge rwago rukoze mu mbaho bisakaje amabati meza cane matomato.

Ishuri ryisumbie giza cane ryubatse mu buhinga bwa none ryubakije amatafare aturiye impome zisize amarangi yera n'ayoubururu imiryango isize amarangi yera amadirisha afise ibiyo byiza cane imbere hari ho intebe ikoze mu buhinga bwa kija mbere.

Ishure ry'uburaro ryiza cane ryubakishijwe amatavari aturiye, kandi akomeye cane 'i ryo shure ryubatswe mu buhinga bwa kica mbere risakaje, kandi n'ababati meza cane imbere y'iryo shure hari ikibuga gishashe neza cane.

Ishure ryubatswe mu buryo bwa kijambere rigeretse rimwe ryubakishijwe matafari ahiye neza rukaba rifise n'uruzitiro rwiza cane iryo shure rikaba riboneka ko riri mu gisagara ryagenewe kwiga ko abana b'abahungu n'abakobwa.

Ishure ryisunguye yiza cane yubatse mu buhinga bwa kija mbere yubakije amatafari aturiye impome zisize amabaro y'umuhondo ibiyo vyavyo ni vyiza cane imbere hariho amameza ataretse ko inyabwonko nziza cane mva amahanga.

Ishure ryiza cane ryubakishije amatavali aturiye, kandi akomeye cane k iryo iryo shure rifise umuryango ukoreshejwe ivyuma ushize iranga gera imbere y'iryo shure harashashe neza cane.

ishure ry'uburaro ryiza cane ryubakishijwe amatafari aturiye kandi akomeye cane, rifise urupangu rwubakishijwe amatafari aturiye kandi akomeye cyane ry'ubatswe mu buhinga bwa kijambere ni kuvuga ubuhinga bugeretse.

Ishure ry'intango ryiza cane ryubakishije amatafari aturiye kandi akomeye cane ,imbere y'iryo shure hari imodoka abari mu baje kwigisha n'ibiti vyo kuhashariza.

Ishure ry'intango ryiza cane yubakisije amatafari aturiye kandi akomeye cane imbere k'iryo shure hari ikibaho kirekire gisize irangigirabura kandi iyo shure ryarimwo intebe nziza cane.

ishure rya kijambere ryubakije amatafari aturiye risize amabara meza cane ikibanza ciza cane kirimwo amashugwe ibiti n'ibindi kirimwo amabendera meza cane y'igihugu c'uburundi

Inyubakwa yubakishijwe amatafari ahiye neza iyo nyubakwa ikaba ifise umuryango usize ibara ritukura imbere. Iyo nyubakwa hari ikibuga kibuga gishobora gukorerwamo ibikorwa bitandukanye.

Amashure meza cane yubatswe mu buryo bwa kijambere ageretse rimwe n'ayandi atageretse. Amashure akaba yubakishijwe amatafari ahiye neza, asakarishijwe kandi n'amabati ya kijambere. Imbere yayo mashure harateye amashurwe meza cane.

Ishure ryiza cane ryubakishijwe amatafari aturiye kandi akomeye cane rifise urupangu rufise urugi rusize irangi ry'agahama iryo shure kandi ryubatswe mu buryo bwa kijambere ni ukuvuga uburyo bugeretse.

Ishure ryisumbuye ryiza cane byubatse mu buhinga bwa none. ryubakije amatafali aturiye isakaj amabati male mare ahari ibyumahasitsi amabara yera imbere yaho hariho ikibuga kinini kirimu ibendera ry'uburundi.

Ishure ryiga ko umwanawe andayishimiye hafise imyaka cumi n'itandatu kabara ishure ryisombuye ryiga ko abana b'abahungu n'abakobwa rifise inyubakwa nziza cane zobazswe mu buryo bwa kija mbere imbere y'ayo mashure hari n'amashure rwe meza.

Igicapo cerekana ishure ritorito riri mu gihugu c'u rwanda ico gicapo kikaba kiriko ivyo abanyeshure bategerezwa gukora n'ivyo bategerezwa kwirinda abo banyeshure bakaba bambara imyambaromye iza cane.

Abantu bari mu nyubakwa nziza cane bicaye ku ntebe nziza bariko bararonswa inyigisho n'umwigisha wabo imbere y'abo bantu umwe wese afise imashine nyabonko bimufasha kwiga ivyo bariko barakurikira ana.

Ishure ry'ubuhinga rya bubanza ryigisha ibintu bijanye n'ubuyabaga ryubakishijwe amatavali aturiye, kandi meza cane hagati y'itafali n'irindi hasize isima baca abarenzako iranga igera.

Ishuri ryisumbuye ryiza cane, ryubatse mu buhinga bwa none, ryubakishije amatafari aturiye, ahari ivyuma hasize amabara yera, isakaje amabati y'imigongo miremire, imbere yaho hariho ikibuga kirimwo utwatsi, n'abanyeshuri bahagazemwo.

ikibuga cagenewe gukinirwako umupira w'amaboko hakaba harimwo mwico kibuga abantu bariko barakina uwo mupira ico kibuga kiri hagati y'inyubakwa nziza cane zobatswe muburyo bwakijambere

Urubaho rwanditse ko ibijanye n'ivyigwa by'ikirundi akaba ari vyigwa by'imperekeranya umwigisha yanditse kugira ngo abanyeshure bashobore kubibona bashobore no kubitahura.

Ishure shingiro ryiza cane ryubakishije amatafari aturiye kandi akomeye cane, zifise imiryango isize irangi, n'iryo shure kandi risakaje amabati asize irangi.

inzu zo guteka z'ishure ry'indaro ry'abanyeshure hari mu mwijima hari n'amaziko ateretse ko amasapuliya atandukanye amasapuliya matoyi n'ayandi manini bagira bacumbenwe ubugali

Ishure rinini ryubakishije amatafari aturiye, kandi akomeye cane ryubazwe mu buryo bwa kija mbere iryo shure ahantu bubakishije ivyuma ni ho hasize amarangi yera.

ishure ry'isubumbuye ryiza cane ryubatse mu buhinga bwa kijambere rigeretse ryubakije amatafari aturiye ahari ivyuma hasize amabara yera imbere yaryo hariho ikibuga kirimwo abanyeshuri bambaye imyambaro ibaranga n'umwigisha wambaye 'umwambaro w'irabura

Amashure meza cane yubatswe mu buryo wa kija mbere ageretse rimwe imbere y'ayo amashure harateye amashurwe meza imbere ayo amashure, kandi hari ikibuga gishinzemwo igiti kiriko i darapo y'igihugu c'uburundi.

Ishure ryabigenga ryiza cane, ryubatswe kuburyo bwiza cane, iryo shure ryubakishijwe amatafari aturiye kandi akomeye cane, kw'iryo shure kandi hasize amarangi atandukanye isakaje n'amabati mashasha.

Ibiro vy'ubuyobozi bw'ikomine ya Ngozi, ryubatse neza cane kuburyo bwa kijambere, bisize amarangi atandukanye ayera, aya gahama, amarangi yerekanako ari ibiro vy'igihugu.

Imodoka zo mu bwoko butandukanye zihagaze imbere y'isengero zo modoka zikaba zaje zizanye abantu baje gusenga kw’iryo sengero.

Ishure ry'intango ryiza cane , ryrubakishuje amatafari aturiye kandi akomeye cane, iryo shure ryitiriwe Umuryango Mweranda, imbere y'iryo shure harashashe neza cane gose, eka ntiworaba.

Ishure shingiro ry'ubbatsi mu bhinge bwa kija mbere ryubakije amatafare aturiye ahantu hari ibyuma hasize amabara yera n'ay'ururu imbere yaho hari y'ikibuga kirimwe ibendera ry'uburundi harimw ibiti eka n'imodoka ziza cyane zera n'izirabura.

Ishure yiza cane ryubatswe ku buhinga bwa kijambere ni kuvuga ubuhinga bugeretse bambaye imyambaro y'ishure myiza cane bashagije amapantaro yera n'amashati yera.

Ishure ry'intango ryiza cane, ryubakishije amatafari aturiye kandi akomeye cane iryoshure ryari ryubatswe mu buryo bwa kijambere nukuvuga uburyo bugeretse.

Ishure ryisumbuye ryiza cane ryubatse mu buhinga bwa kijambere ryubakishije amatafari aturiye, impome zisize amabara y'umuhondo n'ay'ubururu, urusenge rwaryo rusakaje amabati meza cane, imiryango yayo ni myiza cane ifise ibiyo bikomeye.

Ishure ryisume ryiza cane, ryubatse mu buhinga bwa kijambere, ryubakije amatafari aturiye, risakaje amabati meza cane, isize amabara yera n'ay'ubururu, imiryango isize amabara yera, amadirisha afise ibiyo bikoze mu buhinga bwa kijambere.

Ishure shingiro ryiza cane ryubahishije amatavali aturiye, kandi akomeye cane, ariko risakaje amabati, ariko razaza imbere y'iryo shure hari ikibuga gishashe neza cane mu buryo bwa kijambere.

Ishure ry'intango ryiza cane ntubakishije amacafari aturiye, kandi akomeye cane mu gabo risakaje amabati, ariko arasaja imbere yaco hari ikibuga kinini, kandi kirekire.

Ishure ry'intango ryiza cane ryubakishije amatafari aturiye, kandi akomeye cane isakaje, kandi amabati mashasha ko iryo shure ahantu bubakishije ivyuma ni ho hasize iranga igere.

Ishure ryiza cane tubakishijwe amacafari aturiye, kandi akomeye cane iryo shure ahantu bubakishijwe ivyuma ni ho hasize amarangi yera imbere y'iryo shure hari ubwazi bufise amababi ca na kasi kabisa si meza cane.

Amashure menshi kandi meza cane yubakishije, amatafari atuliye kandi akomeye cane ayo mashure amwe asakaje ubwatsi inzira nayo abarimu bacamubaje kwigisha irashashe neza cane.

Ishure ryisumbuye ryubatse mu buhinga bwa kijambere, ryubakishije amatafari aturiye, imbere hariho ikibaho cirabura cane, canditseko ibibazo abanyeshure bagira bakine, impome ziriko amabara yera n'ayirabura, amabati yayo arakomeye.

Ishure risunikiza cane yubatse mu buhinga bwa vyambere yubakije amatafari aturire isakaje amabati akomeye cane ahari ibyo masiz amaranga yera imbere ku kibaho hanitse ko ikibazo c'ikirundi abanyishuri bagira bakore.

Ishure ryubatswe mu buryo bwa kijambere ryigako umwana wa Misago afise imyaka cumi n'umunani akabayiga mu mashure yisumbuye, impande y'iryo shure yigako harateye ibiti vyiza cane bitanga akayaga.

Ishure ry'abigenga ryiza cane bibakishijwe amatavari aturiye, kandi akomeye cane iryo shure, kandi risakaje amabati asize irangi ry'agahama imbere y'iryo shure harashashie neza cane rirya, naho hateye ibiti bitwise amababi asana kaa acikabisi.

Ishure ryisumbuye ryiza cane ryubatse mu buhinga bwa kijambere ryubakishije amatafari aturiye, risakaje amabati meza cane ahari ivyuma hasize amarangi meza cane; imbere yaryo hariho ikibuga kinini cane amazu maremare, kirimwo n'ivyatsi vyinshi.

Inyubakwa z’ishure ryitiriwe mutima mweranda riri mu gisagara ca bujumbura kw'iryo shure abigisha baho batanga ubumenyi bwiza cane ku banyeshure biga aho hantu.

Ishure ryisumbuye yiga ko umwana wa ndi kuri yo afise imyaka icumi n'indwi abanyeshure biga ko iryo shure bakabari abanyeshure baciye ubwenge iryo shure, kandi rifise n'inyubakwa nziza cane.

Ishure ry'isumbe giza cane yubatse mu buhinga bwa none ryubakije amatafari aturiye isakaje amabati y'imigongo mito mito imbere yayo hariho ikibuga kinini cane kirimu amashurgo meza cane manini n'amato mato.

Ishure ryisumbe ryiza cane ryubatse mu buhinga bwakijambere ryubakishije amatafari aturiye impome zisize amabara y'umuhondo amadirisha yayo afise ibiyo vyiza cane imbere hariho imeza ikozwe mu biti, intebe zikozwe mu vyuma n'ikibaho canditse ko ibiharuro.

Ishure ry'intango ryiza cane ryubakishijwe amatafari acuriye, kandi akomeye cane ryo sure rifise umuryango ukoresheje ivyuma usize iranga igera ko iryo shure ahantu bubakishije ivyuma ni ho hasize irange igera.

Ishure ry'intango ryiza cane ryubakishije amatavali acuriye, kandi akomeye cane risakajwe n'amabati mashasha imbere y'iryo shure hari hashashe neza cane ryari ibifise umuryango ukoresheje ijuru.

Igicapo cerekana ishure ry'ubuhinga riri mu ntara ya Bubanza. Iryo shure rikaba ritanga inyigisho zijanye n'amagara y'abantu ku banyeshure b'abahungu n'abakobwa.

Inyubakwa nziza cane yubatswe mu buryo bwa kijambere isize amabara yera n'ayasa n'umuhondo, iyo nyubakwa ikaba yagenewe kubikwamwo ibitabo mur'iyo nyubakwa hariyo n'imeza, n'intebe abanyeshuri canke abandi bantu bakeneye gusoma ivyo bitabo bicarako.

Abanyeshure bambaye umwambaro w'ishure ifise amabara yera nay'irabura bakaba bicaye ku ntebe, bariko barakurikirana ivyigwa bahabwa n'umwigisha wabo.

Ishyure shingiro ryubatse mu buhinga bwiza cane, ryubakije amatafari aturiye hejuru hasize amabara yera, impome zisize amabara y'umuhondo amadirisha yayo ameze neza; imbere harimwo intebe nziza cane isize isima niza cane.

Ishure rinini kandi rirerire, ryiza cane. Ryubakishije amatafari aturiye kandi akomeye cane, asakaje kandi n'amabati. Imbere y'iryo shure hari ikibuga gishashe neza cane, n'abanyeshure baje kw' ishure bambaye imyambaro y'ishure.

Inyubakwa zubatswe mu buryo bwa kijambere zisize amabara yera n'ayatukura, impande y'izo nyubakwa harateye ibiti bishobora gutanga akayaga, imbere y'izo nyubakwa hari n'ikibuga gihagazemwo imodoka ifise ibara ryera.

Ishure ry'intango ryiza cane ryubakishije amatafari aturiye kandi akomeye cane iryoshure nirirerire rwose cane imbere y'iryoshure hari igiki gifise amababi asa nakatsi kabisi yo kuhashariza.

Ishure ryubatswe mu buryo bwa kijambere, indani mw'iryo shure har'ikibaho cirabura, hari kandi n'ikibanza umwigisha ashobora guterekako ivyo ariko arakoresha mu kwereka abanyeshure, iyo bariko barakora imyimenyerezo kanaka.

Ishure ry'uburaro ryiza cane, ryubakishijwe amatafari aturiye kandi akomeye cane, risakaje amabati meza cane, imbere y'iryo shure hari ikibuga gishashe neza cane ,harateye n'ibiti vy'amabi asanakatsi kabitsi yo kuhashariza.

ishure ry'intango ryiza cane ryubakishije amatafari aturiye kandi akomeye cane iryoshure isakaje amabati ariko arasaza imbere y'iryo shure hari ikibuga gishashe neza cane

Ishure shingiro ryiza cane, ryubatse mu buhinga bwa kijambere, ryubakishije amatafari aturiye, isakaje amabati y'imigongo minini minini, inyuma hejura hamanitse inkengeri abanyeshuri bavuza iyo hageze umwanya w'ivyigwa.

Ishure ryisumbuye ryiza cane ryubatse mu buhinga bwakijambere, risize amabara meza cane, risakajwe amabati akomeye, imbere yayo hari ikibuga ciza kirimwo amashurwe n'utwatsi dutoduto na tunini hanwe n'ibiti birebire.

Ishure shindiro gibatsi mu miabwati bya mbere intome zayishize amabara y'umuhondo hejuru hasize amabara yera imbere harimo ububati burimo ibitabo byishi byo gusoma by'abanyeshure harimo amameza yobururu reka n'ibindi.

Ishure ryisumbuye ryiza cane ryubakishije amatafari aturiye, risakaje amabati meza cane maremare, impome zaryo risize amarangi y'umuhondo, imbere hariho ikibaho cirabura canditseko amajambo y'indome.

Ishure ryisumbuye intwari idashishikirwa ryubakije amatafari aturiye n'ishure riteye igomwe rirageretse risize amarangi yera imbere yaryo hariho abanyeshuri bambaye imyambaro ibaranga ikigega c'amazi n'icapa kiriko ivyigwa biga.

Ishure ryubatswe mu buryo bwa kija mbere ingani mwiryo shure harimwo intebe nziza abanyeshure micarako iyo bariko barakurikirana ivyigwa batarushe inzo ntebe zirafise, naho abanyeshure bashobora kwandikirako ivyirwa vyabo.

Ishure ryiza cane yubazwe mu buryo bwa kija mbere rigeretse kabiri iryo shure rikabagiga ko umwana wa nshimira imana afise imyaka icumi abanyeshure boko iryo shure bakaba ari abana baciye ubwenge.

Ishure ry'intango ryiza cane ryubahishije amatafari aturiye kandi akomeye cane. Imbere ku iryo shure, hari ikibaho gisitse irangi ryirabura ryanditse ko kandi amajambo atandukanye iby'ururimi bw'igifaransa n'ikirundi.

Ishure ry'intango yiza cane ryubakishe ico udutafali duturiye kandi dukomeye cyane ijyo shure hejuru y'amatafali hasize amarangi yera kandi iryo shure ni giza cyane imbere hari ikibaho gisize irangi ryirabura.

Ishure ryisumbue ryiza cane ryubatse mu buhinga bwacu ja mbere ryubakije amatafale aturiye irageretse cane isakaje amabati meza cane inyuma yayu hariho ibiti birebeye cane imbere hariho ikibuga ciza cane abanyeshuri bakiniramwo harimwo n'ibendera y'igihugu.

Uruzitiro rw'ishure ryo mu Kanyosha mu gisagara ca Bujumbura kurwa uruzitiro hariko umuryango wuguruye usize ibara risa n'ubururu, abo mashure arindani inkuga uruzitiro akaba yubatswe kijambere.

Ishure ry'abigenga ryiza cane, ryubakishije amatafari aturiye kandi akomeye cane, imbere y'iryo shure hari hashashe neza cane hateye n'ibiti bifise amababi asa n'akatsi kabisi yo kuhashariza.

Akazu ka si ukumwe kw ishure shimbiro ni akazu ka si ugumwe ka shaje iboney ko gatakore gusuku kubakija amatafare aturiye hasi hasize amabara yirabura gasakaje amabati ya shaje cane beka ntuworaba.

inzu nini yubakishije amatafari aturiye kandi akomeye cane isakaje kandi amabati mashasha byiyonzu ahantu bubakishije ivyuma niho hasize amarangi yera imbere y'iyonzu harashase neza cyane

Ishure shingiro ryiza cane, ryubatse mu buhinga bwa kijambere ryubakishije amatafari aturiye. Rifise amadirisha y'ibiyo vyiza cane ahari ivyuma hasize amarangi yera n'ayubururu, isakaje amabati meza cane, imbere yaho ikibuga kinini kirimwo amashugwe maremare.

Ishure ryiza cane bubakishije amatafari aturiye kandi akomeye cane iryo shure ryari riteye igomwe uburyo ryubatse ryari rifise umuryango w'icuma usize irangi ryera.

Ishure ryisumbuye ryiza cane, ryubakije amatafari aturiye rigeretse cane, ahantu hari ivyuma hasize amabara y'ubururu, risakaje amabati meza cane, imbere yaryo hariyo ikibuga kinini kirimwo ibiti birebire, ibendera ry'uburundi n'imodoka nziza cane.

Ishure ryubatswe mu buryo bwa kija mbere rigeretse rimwe rikaba rifakarishijwe n'amabazi ya kija mbere imbere yiryo shure arateye igiti gifise amababi asa n'urwatsi lubi si.

Ishure rinini kandi ryubatse neza cane ryubakishije amatafari aturiye kandi akomeye cane. Hejuru kw'ayo matafari harengejeko irangi ryera. Imbere ku'iryo shure hari ikibaho cirabura.

Ishure shingiro ryubakije amatafari aturiye bisakaye mu buhinga bwiza cane mu mabati meza cane uruga irwago rumeze neza cane imbere harimwo intebe nziza cane n'ikibaho ciza cane canitseko ivyirwa vy'icongereza.

Ishure ryisumbuye giza cane tego mwe rubatse mu buhinga bwa kija mbere yubakija amatafale aturiye imiryango ifise ibiyo vyiza cane n'amadirisha risakaje amategura imbere ya haro ikibuga kinini cane kirimwo ibiti bisagaraye.

Inyubakwa iboneka ko ari ubuzu bwa sugumwe abanyeshure bajamwo iyo bakeneye kwihagarika imbere y'iyo nyubakwa harateye ibiti vyinshi cane bifise amababi afise amabarasa n'ubwatsi rubisi.

Ishure giza cane ryubakishijwe amatafali aturiye, kandi akomeye cane, ariko iryo shure rifise ikibaho kirekire gisize iranga igirabura imbere y'igishure hubakishije isima ikomeye.

Ishure ry'intango ryiza cane ibakishije amatafari aturiye, kandi akomeye cane isakaje amabati mashasha imbere yaryo hari ikibuga kinini, kandi kirekire gishashe neza cane.

ishure shingiro ryiza cane ry'ubagishije amatafari aturiye kandi akomeye cane imbere y'iryo shureshingiro hari ibimodoka binini birini byazanye abanyeshure ku ishure

Ishure iga ko umwana wa Niyongabo afise imyaka cumi n'itandatu iryo shure rikaba rifise inyubakwa nziza cane zubatswe mu buryo bwa kija mbere impande y'iyoshure harateye amashugwe hamwe n'ibiti.

Amashure meza cane yobatswe mu buryo bwa kija mbere ayo mashure akaba ageretse rimwe hari n'ingazi difasha abanyeshure kwinjira mu mashure yo hejuru batarinze.

ishure ry'uburaro ryiza cane yubakishijwe amatafari aturiye kandi akomeye cane imbere y'iryo shure hari ikibuga gishashe neza cane hashinzemo igiti cibendera ry'uburundi

Ishure ryisumbuye ryiza cane ryubatse mu buhinga bwa kijambere, ryubakishije amatafari aturiye rifise intoboro nyinshi zijana umuyaga imbere, risakaje amabati akomeye, ahantu hari ivyuma hasize amarangi yera, inyuma yaho hari amashurwe meza.

Ishure shyingiro yiza cane yubakije amatafali aturiye isakaje amabati mvamahanga yo mu buganda imbere yaho hariho igiti kirekire gisagaraye n'ibibuga vyo gunamu vy'abantu.

Abanyeshure beje batandukanyi abahungu n'abakobwa bavanganye bambaye imyambaro y'ishure amajipo n'amapataro yirabura n'amashati yera umwe yari kw'ibombo, ariko arakaraba imicava.

Ishure ry'intango ryiza cane ryubakishijwe amatafari aturiye kandi akomeye cane imbere y'iryo shure hari ikibuga gishashe neza cane n'inzira abarimu bazamwo baje kwigisha; zikoze kuburyo bwa kijambere nko mu kizungu.

ishure ry'uburaro ryiza cane imbere y'iryo shure hari ikibaho cirabura canditseko ivyigwa vyinshi ibiharuro n'ibindi abanyeshure bakora kugira basubiremwo ivy'umwarimu yabigishije barabe ko babitahuye

Ishure shingiro. Ishure shingiro ryubatse mu buhinga bwa kijambere ryubakishije amatafari aturiye, impome zisize amabara yera uruhande rumwe, ahandi hasakaje amabati meza cane. Imbere ku kibaho handise ko ivyigwa abanyeshure basubiramwo.

Amashure y'intango kandi meza cane, amashure yubakishije amatafari aturiye kandi akomeye cane, asakaje amabati meza cane kandi akomeye, mw'iryo shure ry'intango harimwo igiti, ciza co kurishariza.

Ishure ry'uburaro ryiza cane ryubakishije amatafari aturiye kandi akomeye cane risakaje amabati ashaje n'ayandi mashure yubakishije amatafari aturiye kandi akomeye cane asakaje amabati mashasha, imbere yiryo shure cane harashashe neza cane.

Ishure ry'uburaro ryiza cane ryubakishije amatafali aturiye kandi akomeye cane ryubatse mu buhinga bukomeye cane ryubatse rigeretse risakaje amabati mashasha kandi akomeye cane.

Ishure ry'uburaro ryiza cane, iryo shure hasi harashashe neza cane ryubakishije amatafari aturiye kandi akomeye cane kumpande ziryoshure hasize amaranga meza ateye igomwe eka woraba ntiwoheza.

Ishure ry'imyunga ishure ry'imyuga ryubatse ku buhinga bukomeye cane rya kamenge gishure ryubatswe mu buryo bugeretse imbere y'igishure hubakishije urupangurw'amatafarahiye, kandi aturiye.

Ishure ry'uburaro, kandi ryiza cane ryubakishije amatafari aturiye, kandi akomeye cane imbere y'iryo shure hari ikibaho candiceko amajambo kugira abanyeshure baze barasoma ntibibagire ivyo bize.

ishure ry'uburaro kandi ryiza cane. Ryubakishije amatafari aturiye kandi akomeye cane. Imbere y'iryo shuri aho abanyeshuri baca, baca ku tugazi twinshi ituduga. Hirya hatangirije ivyuma kugira bariko baraduga mu nzu yo hejuru ntibahenuke.

Ishure ry'uburaro kandi ryiza cane ryubakishije amatafari aturiye kandi akomeye cane. Imbere y'iryo shure hari amamodoka menshi meza cane abarimu bajemwo baje kwigisha abanyesure.

Amashure menshi kandi meza cane yubakishije amatafari aturiye kandi akomeye cane. Asize ko amarangi yera asakaje amabati meza kandi akomeye cane. Asize ko n'amarangi y'agahama imbere y'amashure harashashe neza cane.

Ishure ry'uburaro kandi ryiza cane ryubakishije amatafari aturiye kandi akomeye cane ryubatswe mu buryo bugeretsi ahantu bashize amaferabeto hasaze amarangi yera n'ayandi marangi meza cane, imbere yiryo shure hari ibendera ry'igihugu c'uburundi ryiza cane kandi rishasha.

Abanyeshure b'abahungu batatu bambaye imyambaro ifise ibara risa n'ubururu bakaba bariko barakoresha imashini bikora umwuga wo kubarira ariko barakora imyimenyerezo ku iyo mashini.

Ishure rya kaminuza ryiza cane, risize amarangi meza cane ku mpome n'izindi, harimwo umukobwa umwe yambaye impuzu z'abisilamu harimwo n'intebe nziza cane zakozwe n'umuntu yavyigiye.

Ishure rya kaminuza ry'ubushakashatsi ryubatse mu buhinga bwa kijambere, ryubakije amatafari aturiye, impome zazo zisize amabara yera. Imbere harimwo y'imashini n'abanyeshuri bambaye imyambaro ibaranga bariko barakora iyo mashine.

Ikigo ca kaminuza c'ubushakashatsi, n'ikigo gikoze mu buhinga bwa none, cubakije amatafari aturiye, gisize impome nziza cane, imbere harimwo umuhungu ahagaze yambaye imyambaro imuranga, imbere yiwe hariho imeza isize irangi ryiza cane hariko imashine nyabwonko.

Ishure rya kaminuza y'ubushakashatsi bwo kubarira harimwa abanyeshure benshi bambaye amashati yera bariko barigakubarira ibitenge n'izindi nkuzu zitandukane.

ibiro vy'umuyobozi wa kaminuza vyubatse mu buhinga bwa kijambere vyubakije amatafari yaturiye, impome zisize amabaraneda cyane harimwe amatari ari karaka harimwe abantu benshi cane abahagaze n'abicaye imbere hariho idarapo y'uburundi.

Ishure rya kaminuza ry'ubushakashatsi, n'ikibanza ciza cane giteye igomwe, harimwo rugagamisha isize amabara yirabura nini cane n'umuntu ayihagaze impande yaryo ryubakishije amatafari aturiye, impome zaryo zisize amarangi y'ubururu.

Umugabo yambaye ivyambarwa vyiza, akaba yambaye n'amarori amukingira iyo ariko arakora umwuga w'iwe akaba ari mu kibanza kirimwo imiringoti itwara amazi.

Ishuri rya kaminuza ry'ubuganga n'ishuri riteye igomwe ryubatse mu buhinga bwa kijambere ryubakishije amatafari aturiye uruhome rusize amabara yera imbere harimwo umuhungu n'umukobwa bicaye imbere ya rugangamisha umwe ariko arereka uyundi.

abanyeshure bagizwe n'abahungu n'abakobwa bambaye imyambaro ifise ibara risa n'ubururu ariko barakora imyimenyerezo y'ibijanye n'umwuga wo kubarira ibirato abo banyeshure bakaba bicaye ku ntebe nziza cane

Abanyeshure b'abahungu n'abakobwa bicaye ku ntebe nziza bari mu kibanza ciza cane cubatswe kijambere mu banyeshure bariko bararonswa inyigisho n'abigisha babo.

Ishure rya kaminuza y'ubuganga harimwo abaganga batanu bambaye impuzu zibaranga inkofero yera n'isarubeti yera bariko barigira ku kintu kiryamye ngaho nk'umuntu batenye urukimgi.

Ishure rya kaminuza riteye igomwe, ryubatse mu buhinga bwa kijambere. Impome zaryo zisize amabara yera, amadirisha yayo ariko ibitambara by'ubururu, imbere hicaye abanyeshure ku ntebe nziza cane zakozwe n' umufundi yavyigiye. Bambaye imyambaro ibaranga.

Kuko yakaminuza iriko irubakwa itarahela bariko arayubakisha amatafaji aturiye irikorubakwa n'abafundi bambaye imyambaro y'ubururu ibaranga inkofero zitukura aba bakuriye bariko baraberekera impande yayo ishamba rinini rimwo ibiti.

Ishure rya kaminuza ryubatse mu buhinga bwa kijambere, ryubakije amatafari aturiye impome zaryo zisize amabara yera, amadirisha yay'afise ibiyo vyubatse mu buhinga bwa kijambere, imbere harimwo abanyeshure bicaye neza ku ntebe nziza cane imbere yabo hariho amazi.

ishure rya kaminuza yiza cane rifise impome zisize amarangi meza cane harimwo abanyeshuri batandukanye bicaye kuntebe nziza cane harimwo umukobwa umwe mwiza cane gose yambaye umupira wirabura n'ipantaro yirabura

Abanyeshure bicaye ku ntebe nziza cane n'ishure ryubatswe kijambere. Abanyeshure bariko barakurikirana ivyigwa bariko barahabwa n'umwigisha wabo imbere muryo shure hari gikoresho gitumaho banyeshure babona neza ivyigwa bariko bariga.

ishure rya kaminuza ry'ubuhinga ryubakishijwe amatafari aturiye impome zisiitse amabara y'umuhondo amadirisha afise biyo vyiza cane imbere harimwo abanyeshure bambaye impuzu z'ubururu bicaye ku ntebe nziza cane bafisi vyuma kumameza bariko bariga

Ishure rya kaminuza y'abatetsi bari bambaye imyambaro myiza yo guteka abo bantu bari abakobwa bavanganye n'abahungu bafise amasafuriya imbere yabo bamwe bariko barakata ibitunguru.

Abanyeshure bambaye ivyambarwa bifise ibara risa n'ubururu bari mu kibanza cagenewe gukorerwamwo imyimenyerezo y'imyuga abo banyeshure biga imbere yabo banyeshure hakaba hari imeza iriko ibikoresho bibafasha mu myuga yabo.

Abanyeshure b'abahungu bambaye imyambaro ifise ibara risa n'ubururu bariko barakora imyimenyerezo ijanye n'umwunga wabo bariko babikorera mu nyubakwa nziza cane inyubakwa isukajwe n'amabati yo mu bwoko bwa kijama mbere iyo nyuma kwa indani kabisize ibara ryera.

Ishure rya kaminuza y'ubushakashatsi ,harimwo abanyeshure bambaye amasarubeti, bariko bakora ivyuma bishanje ku meza, bari benshi bambaye n'impuzu z'amasarubeti

Ishure rya kaminuza y'ubuhinga ryiza cane. Ryari rifise impome nziza cane ; risize amarangi asa neza cane ; harimwo abagabo babiri bambaye amasarubeti n'impuzu zitandukanye.

Ishure rya kaminuza yo gukora ibintu bijanye n'amatara harimwo abanyeshure batatu bariko barakora ivyuma basubiramwo ibintu bize mu majambo babikoresha ku mashini kugira barabe ko babitahuye.

Ishure rya kaminuta rinitue, kandi ryiza cane ifo iryo shure hasi hari hasize isima nziza, kandi ikomeye cane iryo shure ryari yimvise impome zisize amaranga imeza cane.

Ishure rya kaminuza yo gukora amatara, imbere y'iryo shure hari umunyeshure yambaye impuzu z'isarubeti muremure w'inzobe yambaye isarubeti zisa n'ubururu n'inkofero afise umukoro, ariko aravugiramwo.

Ishyure rya kaminuza ryiza cane ryubatse mu buhinga bwa kijambere ryubakije amatafari aturiye impome zisize amabara yera amadirisha afise ibiyo vyiza cane imbere harimwo abanyeshuri bicaye kuntebe za kijambere kandi imbere risize amabara meza cane.

Ishure rya kaminuza ryubatse mu buhinga bwa kijambere ,ryubakishije amatafari aturiye ,impome zaryo zisize amabara yera ,imbere harimwo abanyeshuri benshi cane, harimwo umukobwa ahagaze yambaye impunzu zitukura.

Ishure rya kaminuza ry'ubuganga n'ishure ryubatse mu buhinga bwa kijambere ryubakishije matafari aturiye, impome hariko impapuro zicafyeko ibintu abanyeshure biga, imbere hariho abaganga bambaye imyambaro ibaranga, inkofero mbese n'ubupfukamunwa, imbere yaho hariho imeza iriko umuntu bariko barabaga.

Abagabo babiri n'umukobwa umwe bambaye ivyambagwa byiza cane, ivyambarwa bifise amabara yera n'ayirabura. Bikaba biboneka ko bakora umwuga wo guteka. Bariko barakeka ibitunguru bifasha mu guteka imfungurwa.

Ishure rya Kaminuza ry'ubuhinga, ryubatse mu buhinga bwa kijambere, n'ikibanza giteye igomwe, gisa neza cane, gisize amabara yera ku mpome, rifise ibiyo vyiza cane, amabati ni meza cane, imbere harimwo imeza zubatse mu buhinga bwa kijambere, n'abanyeshure bambaye impuzu zibaranga.

Re ryakamizi kiza cane yubatse mu binga bwa kija mbere yubakije amatafali aturiye impome zisitse amabara yera imbere hicayemwo abantu imbere yaho hariho amameza hariko n'amaterefone biboneke ko ari mu nama.

Ishure rya kaminuza yiza cane gose rifise impome nziza cane gose hari higamwo abantu bakuze cane rwose umwarimu wabo yarashaje, ariko mumashini nyabwonko, ariko ategura ivyigo.

Ishure rya kaminuza y'ubushakashatsi harimwo abanyeshure benshi bambaye impuzu z'amasarubeti bariko bariga gukoresha imashini nini n'izindi mashini nyabwonko.

ishure rya kaminuza y'ubuhinga harimwo abanyeshure benshi bambaye impuzu z'amasarubeti n'inkofero zitandukanye z'akazi bariko barakora imashini yo kugendesha mu modoka

Abanyeshure b'abahungu babiri bambaye ivyambarwa bifise amabara asa n'ubururu ku mitwe yabo bambaye inkofera zifise ibararisa n'umuhondo bakaba bariko barakora imyimenyerezo mu bijanye n'umwuga wabo.

Ikigo ca kaminuza cubatse mu buhinga bwa kija mbere cubakije amatafari aturiye gisakaje mabaasize amabara yera imbere yaho hari ikibuga ciza cane kirimwo ubwatsi butobuto amashuru meza cane n'abanyeshure benshi.

Ishure rya kaminuza y'ubworozi, hari abanyeshure bambaye inyambaro ijejwe ivyo bintu vyo kworora, bariko bariga gutera inshinge inka ifise amahembe magufi kandi ivyibushe neza cane.

Abanyeshure bambaye imyambaro ifise ibara risa n'ubururu bariko barakora imyimenyerezo mu bijanye n'umwuga wabo. Bariko babikorera mu nyubakwa nziza cane, iyo nyubakwa ikaba irimwo imeza ziriko ibikoresho bibafasha mw'uwo mwuga.

Ishure rya kaminuza yo gukora imodoka, hari abanyeshure benshi bambaye amasarubeti benshi harimwo n'umwarimu yambaye ipantaro yirabura n'umupira usanzwe bariko barakora iyo modoka yari yapfuye.

Ishure rya kaminuza ryubakishije amatafari aturiye impome zisize amabara yera n'a y'ubururu, risakaj amabati meza cane isima ryayo riratukura imbere yaho hariho ikibuga kirimwa amabuye ashashe neza cane nutwatsi twiza cane.

Umugabo w'umuhinga yambaye ivyambarwa bifise ibararisa n'urwatsi rutoto, ariko arakoresha imashine ihingura ibintu bitandukanye, uwo mugabo akabari mu nyubakwa nziza cane.

Ishure rya kaminuza n'ishure riteye igomwe ryubatse mu buhinga bwa kijambere risize amabara yera, amadirisha afise ibiyo vyiza cane, imbere harimwo abanyeshuri bicaye kurenza cane, ku meza bose bafise amazi biboneka yuko bari mu nama.

abanyeshure b'abahungu n'abakobwa bicaye ku ntebe nziza bari mwishure ryu batswe mu buryo bwa kija mbere mu banyeshure bariko barahabwa inyigisho n'umwigisha wabo

Ishure rya Kaminuza ryiza cane rirerire ryubakije amatafari aturiye impome zisitse amarangi yera imbere harimo intebe nzitza zakozwe n'umufundi yabyigiye abantu bazicaye kubasa neza bambaye imyambaro yera n'iyirabura hariho n'abandi mbere bariko barabigisha.

ishure rya kaminuza ryubatse mu buhinga bwa kijambere ryubakishije amatafare aturiye rifise amadirisha meza cane afise ibiyo imbere yaho hariho inkingi zisize amabara atandukanye hariho ibiti vyiza cane bizana kayaga

Ikibanza kuri kaminuza y'ubushakashatsi, n'ikibanza ciza cane kirimwo ubwatsi bwiza cane bure bure na bugufi, impande yaho harimwo ibiti, hakaba hariho abanyeshure bambaye imyambaro ibaranga y'ubururu ese n'inkofero z'umuhondo hamwe n'izitukura.

Ikibanza ca kaminuza c'ubushakashatsi ni ikibanza ciza cane cubakishije amatafari aturiye, uruhome rwarwo rusize amabara ameza cane. Amadirisha yaryo hariko ibiyo vyiza cane. Imbere hariko imashini n'umuntu yambaye impuzu z'ubururu ariko arayikora.

Ishure rya kaminuza y'ubuhinga, hari abanyeshure bane bambaye impuzu z'amasarubeti hariho n'umwarimu yambaye impuzu y'igoti yirabura n'ipantaro yirabura n'i bukare yirabura aje kuraba ivyo bariko barakora.

Ishure rya kaminuza y'ubushakashatsi yubakishije amatavari aturiye kandi akomeye cane nk'iryo shure harino umuntu yambaye isarubet n'inkofero ariko arakora ivyuma.

Ishure rya kaminuza ryubatse mu buhinga bwa none, impande yaho hari ikibanza bariko barabubaka bagitangura gushiraho umushinge w'inzu, hariko harubakwa umuntu yambaye umwambaro w'ubururu umuranga n'inkofero, impande y'aho abandi bantu bahagaze bariko baramuraba.

Ishure rya kaminuza ry'ubushakashatsi nishure ryubatse mu buhinga bwa kijambere ryubakije amatafari aturiye hasi risize isima ikomeye cane imbere harimwo abantu bariko bariga bafise amatara imeza zaho zirakomeye cane.

Ishure rya kaminuza ry'ubuhinga n'ishure ryiza cane ryubatse mu buhinga bwa kijambere, isize amarangi yera imbere harimwo abanyeshuri b'abakobwa bambaye imyambaro y'ubururu bafise ibitenge mu ntoke bariko bariga kudoda.

Ikigo ca kamyiza cy'ubushakashatsi nikikogite yigomwe cubatse mu buhinga bwakibya mbere cyubakije ibiti byiza cane bisize amaranga yirabura harimo umukobwa yambaye imyambaro imuranga yera n'inkofero ndiza cane niikibanza kirimo ibitegwa bariko barigira ko.

Ishuri rya kaminza ry'ubuhinga, ryubatse mu buhinga bwa none, ryubatse mu buhinga bwa kijambere, isakaje amabati meza, impome zisize amabara yera, imbere harimwo abanyeshuri bambaye imyambaro itandukanye, iyera n'iy'ubururu.

Ishure rya kaminuza ry'ubuhinga n'ishure ryubatse mu buhinga bwa kijambere ryubakirj' amatafar' akomeye cane, imbere arimwo ivyuma abanyeshure bambaye imyambar'ibaranga bariko barasudira eka ntiworaba.

Ishure rya kaminuza ryiza cane ryubatse mu buhinda bwakijambere ryubakije amatafari aturiye ahantu hari ivyuma hasize amabara yera isakaje amabati atukura imbere ahariho ikibuga bateyemwo ivyatsi ariho bikimera.

Ishure rya kaminuza ry'ubushakashatsi ryo gukora ivyuma ,harimwo umunyeshure yambaye impuzu z'isarubeti zirabura ariko arakora ivyuma ku meza isize irangi .

Ishure rya Kaminuza rinini kandi ryiza cane, iryo shure rifise impome nziza cane isize amarangi meza, ayera n'ayandi harimwo abakobwa bambaye impuzu nziza kandi bashajije.

Ishure rya kaminuza ryiza cane, ishure rya kaminuza y'ubuhinga ryubatse neza cane risize amaranga imeza cane imbere hari impapuro zangisheko ibishusho vyiza cane imbere yaho hari amameza akozwe mu vyuba.

Ishure rya kaminuza ishure ryubatse mu buhinga bwa kija mbere inkome zaryo zisiza amabara ameza cane ayera nayirabura amadisha yayo afise ibiyo vyiza cane abanyeshuri barimwo baraberewe ku mbere yaho hariho ivyirwa bariko bariga.

Ishure rya kaminuza ryiza cyane ryubakije ubutafari buturiye inkingi zazo zisiza amabara y'ubururu yiraburana yera impomi zazo zisiza amabara yera meza kandi cyane imbere yaho hariho ibiti birebire.

Abanyeshure biga muri kaminuza y'ubuganga ,abanyeshure bari bambaye imyambaro yera ibigejwe ,bari mu nzu y'ubushakashatsi bariko bararaba muri rugagamisha ,imigera y'ingwara kugira baze guha inyishu abagwayi y'ivyo babonye neza.

Ishure rya kaminuza riza cane ryubakishije amatafari meza kandi akomeye cane, impome zisize amarangi meza cane, mw'iryo shure harimwo abanyeshure benshi cane kandi bambaye neza cane.

Ishure rya kaminuza ryiza cane ryubakishijwe amatafari aturiye kandi akomeye cane n'imbere yiryo shure harashashe neza harasa neza eka woraba ntiwoheza risakaje amabati meza cane kandi akomeye cane.

Ishure rya kaminuza kandi ryiza cane, iryo shure risize amarangi meza cane impera n'impera, harimwo abanyeshure bambaye neza cane, kandi bashagije, bariko barakurikira umwarimu ariko arabigisha ari imbere yabo.

Amashure ya kaminuza y'ubushakashatsi, ayo mashure yubatse neza cane. Imbere yayo hari abanyeshure beza cane. Abanyeshure bariko bariga ibintu bijanye n'amamashini, amamashini neza cane kandi akomeye cane.

Ishure rya kaminuza kandi ryiza cane; Iryo shure ryubakishije amatafari aturiye kandi meza cane. Imbere y'iryo shure hari ubunyatsi bufise amababi asa n'urwatsi rubisi meza cane yo kuhashariza imbere y'iryo shure.

Amashure ya kaminuza kandi meza cane ayomashure n'ayakaminuza y'ubuganga. Imbere mw'ayomashure hari abanyeshure babiri bambaye n'imyambaro ibaranga; impuzu zera n'izirabura bariko baragira ibintu vy'abarwayi.